Paɣa n ʒiya n chimdi ŋubi konchinchin ka o paɣi tabi baa ayi ʒin pahi o zuɣu ka Paɣ gangbubi bia ka bihi ayi ʒɛn n pahi bɛ zuɣu

ŋarima dibayi n tam kom zuɣu ŋarim gaŋ puuni niraba ata n bɛ dinni ŋarim gaŋ puuni yaha ka niraba ayi bɛ dinni ŋarima dibayi maa zaa malila piɛri di puuni

Loori nim dibaanahi laasabu n niŋ sarati ka loori karili zaɣ ʒiɛ bɛ nudirigu zuɣu n chɛna ka loori bihi gba zaa bɛ nuzaa zuɣu n chɛna

Paɣaba apoin n gbubi tahapona n ʒiya ka ʒɛ gbana bɛ tahapona maa puuni

Paɣaba ni dabba n bɛ salin gbibo boɣali puuni ka paɣaba maa zaŋdi lahi ni tahapona n mali jahari tankpaɣu maa n bori salima shee

Shinshaɣu ka laati nim mini diɣi bɛ shinshɛ duuu maa ni n ti pahi kom subu shee

Dabba ata n ʒɛya ka bi niraba ayi gbubi pai zaɣ gaŋa ka ŋunbala maa gba gbubi pai ka bi doori binyɛra niŋdi dinni

paɣaba ŋɔ yela kaya ni taada nema ka zaŋ kaya ni taada cheeninima n zaŋ niŋ bɛ nyingoya ni ka shɛba gbibi kaya ni taada ŋmambuɣíbihi ka shɛla zaŋ kaya ni taada cheeninima ŋɔ n vulivuli bɛ zuɣiri

Daadam biɛligu n bɛ salin boɣali ni n gbiri salima shab gbira ka shab mali tahapona n toora

Doo maa yɛla liiga dozim ka so jinjɛm tampilim ka piri namda sabinli ka di booi zaɣ'ʒee ka loorinima be o nyaanga nti pahi saɣirigungɔŋ

Bindira n ti pahi bin nyura n tam teebuli zuɣu ka bihi ata ni doo ʒi teebuli maa zuɣu ka bia gaŋ ŋmaai bindirigu mali niŋdi doo maa nolini

Paɣasara n ʒi binyɛra tahapona ni ka so chinchina bi nyori ni ka piri pabiti pabiti namda nima

Paɣasaribihi ayobu n chɛni doli taba ka bi niraba anu ʒiri taha

Ɛskavɛta nim dibayi n ti pahi daadam biɛligu n bɛ salin gbibu boɣali ni ka daadama bibayi ʒi anbirɛla gbunni

daani ka boraade pa teebuli zuɣu naanzuwa alibalisa ka so nyaɣi bia n-zaya ka paɣ' so mi zaŋ o nuu m-pa o bindirigu teebuli zuɣu

bipuɣimbila n-ʒi n-gbubi hama n-ŋmɛri kuɣa ka do' so ʒi o nyaanga ka so gba kpuɣi kuɣili zuɣusaa

Doo nti pahi paɣa ni bia ka doo maa mini paɣa maa gbubi bia maa ka bia maa gbubi bi' bihi bindiɛmdigu o nuu ni doo maa ʒi la kuɣu zuɣu ka paɣa maa gbaya

Niraba n bɛ salin gbibo boɣali ni ka shab kuriya ka shab ʒɛya ka tahapona gba bɛ boɣali maa ni

Paɣa n ʒi daangi ni ka duɣu tam kurifooti zuɣu ka tahapoŋ suwa chɛriga ni gbambila tam teebuli zuɣu n ti pahi kuriga nim ka di tam teebuli zuɣu

Dabba mini paɣaba n ʒi laɣangu ni ka paɣa ʒɛ bi tooni n wuhuriba

Loori sarati n niŋ ka dabba ayi ʒɛ loori maa tooni ka do yino dabiya ka dabba ayi bari moto garita ninvuɣu yino maa garitila loori maa tooni ka ninvuɣu yino gariti loori maa nyaanga

Paɣa n ʒi niɛma tahapoŋ ni ka gbubi neen shɛŋa gba o nuuni niɛma maa shɛŋa n nyɛ birash nima ni polish nima

Bipuɣunbihi ayi n ʒiya ka yino lori o kpee zabiri

Tipa loori ʒiɛhi dibaayi ni ɛskavɛta loori dibaayi ka di bɛ boɣali ni ka ɛskavɛta maa toori tankpaɣu niŋdi tipa maa puuni

dɔbba mini paɣiba n-ʒi teebuli gbuni ka bindira tam teebuli maa zuɣu nti pahi binyura ni kom ka bɛ yo laatinima m-bahi zuɣusaa

Doo n yɛ niɛma ka niɛma maa nyɛ zaɣ ƶiɛ ni zaɣ dozim n pili zipiligu zaɣ dozim ka ʒi bin nyura kirɛt dibaata gbuni

Paɣa n ʒi binwola tooni ka gbubi loba bokatinima ka naan zu bua mini leeu be bokanima maa ni ka paya moongu ni alaafee ka di bɛ o nyaanga maa